Niraba anahi n bɛ kom ni yino gbubila silba boɣati ka niraba ayi gbubi roba boɣati yino pilila zipiligu bi nyaanga kunkuni n biɛni

Niraba ata n ʒɛ n baɣa ko biɛɣu niraba ayi gbubila heed pai ka yino pili zipiligu yino yɛla liiga zaɣ dozim ka yino yɛ liiga ʒiɛ bi nyaanga tihi n biɛni

nisalinim n ba bɛn kuniri n chɛna nisalinim maa shɛbi yɛla nɛnsabila ka shɛbi yɛ nɛɛpiɛla shɛbi bala laakum nima ka shɛbi ba wari wari maa shɛbi ʒɛla nɛɛma mori bɛni ka yi chɛ zoli